Beaeɛ a lɔre bebree a gya atom ma ahye atwa ha ahyia. Adan ahodoɔ a wɔabɔ so a gya ahye ma nkyɛnsee no ayɛ tuntum. Kaa bi nso a ne ti no yɛ kɔkɔɔ retwam.

Awaakye a kɔkɔɔ gu soɔ, abomu ɛwɔ soɔ, kosua baako ɛda so, taalia egu so, yɛtwitwa gyeene egu so, ɛne ahaban a yɛtwitwa. ne nyinaara wɔ kyɛnse baako mu.

Mmɔfra ɛnan bi de wɔn bokiti atoto asu mu a ɔresa nsuo. Mmɔfra nan no, wɔn mu mmiɛnsa kuturukunturu hɔ ɛna wɔn mu baako a ɔhyɛ kyɛ nso ɛkoto hɔ.

Enipadɔm bi ebu nsuo. Enipa yi mu dodoɔ naa yɛ mmaa. Maame baako de ntoma ɛtwa ne bo a ɔrewhie nsuo ɛgu adeɛ mu ɛna baako nso egyina hɔ. Car bi nso esi wɔn nkyɛn.

Adwumayɛfoɔ mmienu bia, wɔn adwuma ataadeɛ no ɛyɛ howa ahosuo a ɔhyehyɛ ɛkyɛ fitaa egyina efidie wanwansoɔ bi ho a ɛwɔ ahosuo bebree.

Abranteɛ bi kunturu abɔnten ha a ɔde ɛfidie a ɛregye ɛwia ahoɔden ato ɛwia mu. Mmranteɛ mmienu bi nso ɛwɔ n'akyi a wɔn nso egyina gyina hɔ.

Abaayewa bi kuta ade mmienu wɔ ne nsam a ogyina hɔ renweewee. Nnoɔma dodoɔ ara na atwa ne ho ahyia. Ebi ahosuo yɛ akokɔsradeɛ. Ebi yɛ fitaa. Ɛna ebi yɛ fitaa ɛna nkwantere abaayewa no nifa so wɔ soro.

Ɔbaa bi ɛhyɛ ataadeɛ tuntum soro ne fam ɛtse aonnwa mu a laaptɔpo asi n’anim a ɔremiamia soɔ. Toa bi so asi ne nkyɛn.

Ɛdan a nnipabinom tete mu, a nnipa no dodoɔ no ara wɔ benkum so a wɔde wɔn nsa agu wɔn bo. Ɛbi hyɛ atadeɛ fitaa, ɛna ɛbi hyɛ tuntum, bi nso hyɛ hoa, ɛna baako te wɔn anim a ɔyɛ bronin, a ɛyɛ, USA frankaa si deɛ ɔte wɔn anim no nkyɛn.

Asuafoɔ a wɔkutakuta twerɛdua ahyia wɔ dan bi mu a wɔhyehyɛ ntadeɛ mfitaa mfitaa a wɔresua adeɛ wɔ dan no mu. Mmaa ne mmarina na atwa ahyia wɔ dan ano mu.

Nnipa nan bi a emu mmiɛnsa yɛ mmaa na baako yɛ barima. Mmaa ni mu mmienu te pɔnkɔ a n'ahosu yɛ hoa so. Ɔbaa no baako di pɔnkɔ no akyi na barima no kuta pɔnkɔ no retwe no wɔ mpoa mpoano.

Mpaboa a yɛnhyɛ ma no nkata yɛn nan ho nyinaa a wɔahyehyɛ wɔ adeɛ mu. Mpaboa yi, wɔ ahosu ahodoɔ a ebi yɛ fitaa, kɔkɔɔ, akokɔ sradeɛ ne ahabanmono.

Nnua bi atoapansam ɛwɔ ha. nnua noa atoapansam no ɛkyi, edua baako ne abɛ esi akyire. Nsuo nso ɛmuna.

Nnipa binom a wɔyɛ abibifoɔ ahyehyɛ wɔn ho ataade korɔ a wɔrebɔ twene ɛresa ɛwɔ dua bi ase. Wɔn nkyɛn nso, dan bi wɔ hɔ a wɔaka ho akokɔsradeɛ ɛne kɔkɔɔ ɛne ahabanmono.

Papa bi te akonnwa so wɔ beaeɛ a wɔyi tire ɛna obi nso kuta afidie a wɔde yi tire a ɔde reyi papa no ti. Ne ɔreyi tire no hyɛ kyɛ sane hyɛ ahwehwɛniwa.

Nnipa nnan a nnipa nnum bi a wɔwɔ dan bi mu. Baako apagya ne nsa, ɛnna baako nso gyina n'anim. Deɛ wapagya ne nsa no akyi, ɔbaako nso de nsa agu n'akyia a ɔgyina n'akyi, ɛnna ɔbaako nso te hɔ a n'akyi hwɛ me. Ɔbaa baako nso te wɔn nkyɛn, ɛnna USA frankaa nso si hɔ.

Ɔbaa bi a ɔyɛ nnipa tuntum a ɔresere te beaeɛ a wɔahyehyɛ ntoma ahodoɔ pii, a ntoma no bi yɛ kente a ɛwɔ ahosuo ahodoɔ bebree.

Sakle ne motor baako deda fam. Maame bi te fam. Ɛna obi dan ne nan so a maame no resu. Asukuufoɔ mmienu a wɔn baage bɔ wɔn akyi gyina maame no akyi. Barima bi a ɔhyɛ ataadeɛ a ɛyɛ akokɔsradeɛ de nsa asɔ ne yam. Na baako nso kuta ahoma trofoɔ retwa maame no a ɔte fam hɔ resu.

Adansifoɔ mmeɛnsa bi reyɛ adwuma. Wɔhyehyɛ wɔn adwuma atadeɛ a ɛyɛ hoa ahosuo. Adansifoɔ no mu hyɛ kyɛ aho a ɛyɛ akokɔ sradeɛ, ɛnna wɔn mu baako hyɛ kyɛ a n'ahosuo yɛ kɔkɔɔ.

Mmaa mmiɛnsa wɔ baabi a wɔtontɔn atosodeɛ ne nnuaba. Wɔn mu mmienu gyina hɔ a wɔrehwɛ baabi. Ɛna wɔn mu baako eti tɛ benkum so saa, ɛyɛ mmaa no akyi. Nneɛ a ɛwɔ ha no bi yɛ aborobɛ, tangalii, ankaa, kwadu, mako, ntoosi, wɔtamelɔ.

Ɔbaa bi te akonnwa so a ɔde ne nan baako ato baako so a ɔresere. Wɔahyehyɛ nnuaba ne atotosodeɛ ahodoɔ pii wɔ ɔbaa no akyi. Ne nkyɛnkyɛmmu nso ɛbi gu kɛntɛn mu a ɛsi ne benkum ne ne nifa.

Ɔbarima bi kita afidie a wɔkasa mu ma no gyegyeɛ. Nnipa binom gyinagyina ne nkyɛn, binom nso gyinagyina n'akyi. Wɔn a wɔbɛn no no, bɔɔko yɛ ɔbea baako yɛ ɔbarima. Ɔbaa no hyɛ kyɛ n'ahosuo no yɛ akokɔ sradeɛ.

Adwumafoɔ binmom ɛreyɛ adwuma a wɔgyina afidie nwanwasoɔ bi ho. Adwuamayɛfoɔ yi, obiara hyɛ n’ataadeɛ ahosuo nko a ɛbinom hyehyɛ ɛkyɛ a n’ahosuo yɛ akokɔsradeɛ, na ɛbinom nso hyɛ deɛ n’a ɛkyɛ a n’ahosuo no yɛ fitaa.

Nipadɔm a ɔredware nsuo mu. Nipa yi bi yɛ mmarima na ebinom nso ɛyɛ mmaa. Mmɔfra nyinaa ɛwɔ mu. ebinom ɛyɛ abibifoɔ ɛna ebinom ɛyɛ mmrɔfo. Enipa dodoɔ naa na aworɔworɔ wɔn ho.

Mmaa bi a mmienu apagyapagya wɔn nsa na baako akita afidie ɛrekasa mu, na ɛbinom kita adeɛ ɛwɔ wɔn nsam a deɛ akita wɔn nsam no, yɛatwerɛ bi so fight like a girl, na yɛatwerɛ bi so me too a wɔnam.

Enipa mmiɛnsa a ɛwɔ dan mu. Baako ɛhyɛ ataadeɛ a n'ahosuo no ɛyɛ ɛhoa a ɔyɛ barima. Mmienu egyina ne nim a baako atene nensa ɔregye biribi ɛfiri ne hɔ. Computer esi deɛ ɔhyɛ ataade a n'ahosuo ɛyɛ ɛhoa no anim.

Ɛdan a nkunnwa sisi mu. Nkunnwa a nnipa mmienu betumi atena so saa mmienu naɛwɔ dan yi mu. Nkanea wɔ dan no mu, na nneɛma a ɛsɛ sɛ yɛde sisi dan mu bi nso wɔ dan no mu.

Dwam a wɔasiesie kɔkɔɔ, mmako bunu ne deɛ abere, gyeene. Maame bi nso te hɔ a ɔresiesie ne nneɛma. Maame bi nso te deɛ ɔte hɔ no akyi. Mmaa bi nso retwam wɔ dwa no mu a deɛ ɔdi kan a abɔfra bi bɔ ne bo no hyɛ atade fitaa a ɛs fam no yɛ akokɔ sradeɛ, fam no yɛ ahaban mono.

Mmaa mmienu bi ne mmɔfra bi atwa ha ahyia. Mmɔfra no ne maame no ani agye. Maame no afa abɔfra no baako abɛn no. Ɛnna baako nso bɛn wɔn a wɔaka no.

Akwanyifoɔ bi reyɛ adwuma. Wɔn mu binom kitakita nnadeɛ bi a ano no ayɛ sɛ sradaa, a wɔde retwa dadeɛ kɛseɛ bi mu a wɔn mu binom nso gyinagyina hɔ.

Onipa bi te hɔ z ne nsa nko ara na apue a ɔkuta kuruwa wɔ ne nsa mu a adeɛ bi gu mu. Paano da n'anim. Kyɛnsee plɛte ahodoɔ mmienu si ne pono no so. Nwoma mmienu, baako yɛ kɔkɔɔ, baako yɛ fitaa, ɛna kuruwaa si hɔ. Ɛyɛ, sika nsop gugu ɛ pono no so.

Asono bi redidi wɔ nsuo bi ano. Nnua bi, ntiantia wɔ asono no akyi. Kaa bi nso a n'ahosuo yɛ fitaa retwam wɔ baabi a asono no gyinagyina no.

Mmaa bi tete hɔ a lɔre bi si wɔn akyi. Mmaa no bi anim, kwawu nsusuaa anaa abɛduru sisi hɔ, ɛnna nkateɛ ne adua sisi binom nso anim. Mmaa no bi rebɔ nkateɛ na binom nso rebɔ adua no bi.

Akonnwa fitaa a ɛwa esi dan bi mu a sumiiɛ deda so si dan no mu. Baako so a npa baako na betumi atena so na si dan no mu bi. Adeɛ bi bɔ hɔ a ɛyɛ fitaa a yɛde nsisii nsisii nkorɔn asisi so.

Polisini bi a ɔyɛ ɔbaa repia dɔm no sɛ wɔmma kwan. Ɛdɔm no yɛ ɛbaa ne ɔbarima. Ɛdɔn no nea ɔbɛn polisi no yɛ ɔbaa a ɔhyɛ ataade kɔkɔɔ soro ne fam a ɔbɔ duku nso kɔkɔɔ.

Nnipadɔm bi atwa ahyia a wɔregye krataa akɔto wɔn aba. Obi nso hyɛ abatoɔ adaka no mu a zreto n'aba deɛ. Wɔn a wɔhwɛ abatoɔ no so bi tete hɔ, ɛna ɔbaako hyɛ ɛkyɛ fitaa.

Ɛdɔm bi ato santene a wɔrebɛto aba. Ɔbaa bi gyina adaka no ho a ɔde krataa bi rehyɛ abatoɔ adaka no mu. Abatoɔ adaka no baakop nso si hɔ a obira nnyina ho.

Lɔre bi a wɔahyehyɛ nneɛma wom ma no ayɛ ma anya akwanhyia. Nnipa mmeɛnsa bi wɔ lɔre a anya akwanhyia no anim. Saa nnipa mmeɛnsa yi, baako koto hɔ na mmienu nso gyinagyina hɔ.

Abɔfra bi abae ne nan mu a ɔrepaapae aboɔ. Papa bi ɛhyɛ kyɛ ɛte abɔfra no a ɔrepaapae aboɔ no nsa nifa so. Obi atene ne nsa a ɔde aboɔ no baako ɛreto hɔ. Abɔfra no a ɔrepae aboɔ n’akyi, obi te hɔ yɛnhunu n’anim.

Nnipadɔm bi wɔredware nsuo mu. Wɔn mu bi yɛ mmaa na ebi nso yɛ mmarima. Ɛna ebi nso yɛ mmɔfra. Nnipa yi mu dodoɔ no ara na wɔnhyɛ ntaadeɛ. Ɛdan bi nso bɛn baabi nnipa bi redware a, yɛaka ho akokɔsradeɛ ahosuo.

Nnipa binom wɔ dua bi ase. Saa nnipa yi mu baako rehohoro ne nsa. Moto bi si dua no ase. Nnipa yi mu baako nso kuta toa bi a adeɛ wɔ mu a ɔretua toa no so.

Nnipadɔm bi a wɔn mu binom yɛ mmaa ne mmarima ɛte dan bi mu a wɔrehwɛ sinii. Sinii no nso, ɔbaa bi abuebue ne nsa ɔhyɛ ataadeɛ a n’ahosuo yɛ kɔkɔɔ, na ɛbi wɔ bankum ne nifa so.

Mmarima bi a baako atu ne nan kɔ soro a bɔɔlo sensɛn wiem wɔ n'anim a wɔn mu mmiɛnsa hyɛ kyɛ na wɔn aka no nso hyɛ kyɛ wɔ wɔn akyi.

Abɔfra bi ne mmaa binom. Mmɔfra no reseresere ɛnna mma no nso atwa wɔn ani ahwɛ mmɔfra no. Mmarima bi nso wɔ mmɔfra no nkyɛn.

Nnipa binom atwa ahyia pono bi ho a wɔredidi. Nnipa yi mu bi mmarima na ebinom nso mmaa. Ebinom nkwakora na ebinom yɛ mmerewa, na ebi nso yɛ mmabunu, ɛne mmɔfra a wɔnyinaa redidi.

Ɛdan bi mu a nkonnwa sisi mu, na ɛpono bi nso si ɛdan no mfimfini. Sumiiɛ deda nkonnwa a ɛsisi hɔ no mu. Nkonnwa no baako, nnipa bɛyɛ mmeɛnsa na wɔbɛtumi atena so, ɛnna mfonin bi nso bobɔ dan no mu.

Aporisifoɔ atwa papa bi ho ahyia, papa yi ɛgyina wɔn mfimfini a ahwehwɛniwa ɛhyɛ ne bo so. Wɔn wɔaka ne bi nso ɛgyina porisifoɔ no nkyɛn a ɛbinom ɛretwa papa no ɛne aporisifoɔ no mfnyini.

Dan bi mu a pono tenten si hɔ a adeɛ da pono no so. Nkonnwa fitaa mmienu sisi pono no nkyɛn, ɛnna deɛ n'ahosuo nso yɛ hoa si nkyɛn bi. Nkanea wɔ dan no mu, ɛnna mfonin bi bobɔ dan no ho, a nkonnwa bi nso sisi baabi a mfonin no wɔ no.

Mmaayewa bi a wɔde kente adura wɔn ho, ɛbi bɔ wɔn bo so na ɛbi atwa wɔn asene, kitakita kora de ntoma akɛseɛ atoto wɔn kɔn mu ne wɔn nsa resere.

Ɛdan a ɛpono tenten si hɔ a nkonwa ɛtwa ɛdan no ho ɛhyia. Nfonii ɛbɔ ɛdan nim, ɛna nkanea mmienu a n'ahosuo ɛyɛ fitaa ɛnso ɛwɔ dan no mu bi.

Nnipadɔm bi ɛtete kodoɔ bi so ɛwɔ nsuo bi so. Nnipa yi binom yɛ mmaa na binom yɛ mmarima, ɛbinom nso yɛ mnɔfra. Nnipa yi binom apagya hɔn kyɛ, ɛna ubinom nso apagya hɔn nsa.

Nnipa nan a emu mmiɛnsa ɛyɛ mmɔfra na baako yɛ ɔpanyin a ɔyɛ ɔbaa. Ɔpanyin no kuta ahoma nsia a ɔretwetwe a mmɔfra no aniagye a ɔte ne nkyɛn. Mmɔfra no nso ekuta bi ɛwɔ wɔnsɛm.

Ɔbaa bi resi nneɛma a ne abɔfra baako te kwan mu wɔ n'akyi na baako nso resi nneɛma wɔ ne nsa nifa so. Wɔn nyinaa fura ntoma a n'ahosuo no yɛ blue.

Ɔbaa bi te sakere so a wakyekyere egya wɔ akyire a a abɔfra baako te sakere no akyi, ɛna baako nso te sakere no anim. Ɔbaa no so kɛntɛn wɔ ne ti so a ɔde te sakere no so.

Mmɔfra bi a wɔnhyehyɛ ntadeɛ a baako gyina wɔn anim. Deɛ ɔdi kan no kuta laptɔpo a a wɔn nyinaa rehwɛ anim a binom resere a baako nso abae n'anom.

Nkonnwa bi si ɛdan bi mu, nkonnwa ne mu baako nnipa mmiɛnsa bɛtumi atena so. Sunea deda nkonnwa ne mu. Nkonnwa ne mu baako ɛsoro saa mfonini bi nso ɛbobɔ hɔ a pono bi ɛsi dan ne mfimfini.

Apolisifo a wɔretu mpasa a wɔn mu mmienu a wɔdi kan no baako kuta tuo na nea ogyina n'akyi nso kuta tuo. Na wɔhyehyɛ wɔn kyɛ. Na mmienu a edi kan no hyehyɛ ahwehwɛniwa.

Ɔbarima bia ɔhyɛ fugu ne kyɛ ɛte pɔnkɔ so kuta dua tenten bi. Mmaa mmienu gyina ɔbarima n'anim a mmaa no mu baako ɛde kente na ɛdra ne ho a ɔbɔ duku a bodua ɛhyɛ ɔbaa no ɛnkyɛn.

Edwa bi mu a ɔtɔn ɛnam. Enipa mmienu egyina edwa no ano. Baako hyɛ ataadeɛ kɔkɔɔ ne tuntum a ɔhyɛ kyɛ ɛna baako nso ɛhyɛ ɛkyɛ ɛde adeɛ nkɔkɔɔ kɔkɔɔ ahyɛ ne nsa ɛwɔ dwa nim.

Nnipa mmiɛnsa bi, mmienu yɛ mmɔfra wɔtete ɛhina so ɛna baako egyina wɔn akyi a ɔkuta kora rewhie nsu gu baako tiri mu a deɛ yɛwhie nsuo gu tirim no de nensa akata n'ano ɛna ɔbaako de nensa akata n'ani ɛna nensa baako nso da tiri so.

Dwa bi mu a abaamua bi so kɛntɛn a nneɛma wom, na ɔresan de ne nsa nifa repia kaa kɔba, na ne nsa benkum kita kɛntɛn a nneɛma gu mu no mu.

Nnipa binom atwa ahyia afidie nwanwaso bi ho. Nnipa yi binom yɛ mmarima na binom yɛ mmaa. Wɔn mu baaako aɔyɛ barima koto afidie n’anim a ɔde ne nsa aso afidie ne mu.

Nipadɔm bi atwa ahyia a wɔn nyinaa yɛ mmarima. Baako atene ne nsa de rekɔ baako aso ho. Ɛna obi nso retwe deɛ watene ne nsa no atadeɛ asane n'akyi.

Papa bi hyɛ atade fitaa a ɔte hɔ a abɔfra bi te adeɛ mu wɔ n'anim. Maame bi nso so te hɔ a mmɔfra mmienu atwa ne ho ahyia. Ne nkyen pɛɛ, ɔbaako nso te hɔ a mmɔfra mmienu wɔ ne nkyɛn wɔ dan koro no ara mu.

Nnipadɔm bi ɛtwahyia wɔ ɛdan bi mu a wɔn mu baako egyina wɔn anim ekuta ɔkasamua ,ɔne wɔn di nkɔmmɔ. Nnipa wɛtwahyia ɛdɛm no mu dodoɔ na ahosuo ɛyɛ kɔkɔɔ.

Ɛsukuufoɔ bi nom rebɔ ampe. Mmienu rebɔ ampe ɛna wɔn a aka no egyinagyina hɔ. Wɔn ɛkyi no car mmienu a n'ahosuo ɛyɛ fitaa esi hɔ ɛna mmaa mmiɛnsa bi nso gyinagyina wɔn kyɛn.

Ɛnipa binom atwa ahyia abɔfra bi ɛhyɛ ataade fitaa a ɔte maame bi nan so a wɔɔ teamuu. Wɔ nakyi no, ɛnipa ne bi tete hɔ na ɛbi nso ɛgyinagyina hɔ wɔ dan korɔ no ara mu.

Dɔm bi a wɔreyɛ ayie atwa ahyia a fundaka si wɔn mfimfini a nhwiren gu so. Ɔsɔfoɔ bi gyina fundaka no anim a wabue nwoma bi mu a ɛkuta no. Wɔn a wɔatwa ahyia no dodoɔ no ara hyɛ ntadeɛ tuntum a wɔde kyiniiɛ tuntum asisi wɔn tiri so.

Dɔm bi rehwɛ sene wɔ dan bi mu wɔ kasafoni so. Kasafoni no mu baako, nipa mmienu na egyina so. Baako yɛ tuntum na baako nso yɛ kɔkɔɔ. Kasafoni baako no nso nipa no baako yɛ kramoni na baako so hyɛ ataadeɛ hoa.

Ɛdan bi mu a akonnwa tenten a nnipa mmiɛnsa betumi atena soɔ si hɔ. Na ɛpono fitaa esi akonnwa tenten no anim. Sumiiɛ ahodoɔ nan a n'ahosu yɛ kɔkɔɔ ne ahabanmono gu nkonnwa tenten bi mu.

Ɛdan bi mu a ɔbaa bi de adeɛ akyekyere ne ti a ɔrehwɛ afidie so wɔ ne nsem. Nenkyɛn ɔbaa foforɔ nso wɔ hɔ. Ne tentensoɔ ɔbaa foforɔ hyɛ ataadeɛ tuntum a ɔte akonwa bi so. Wɔn kyɛn ɔbarima bi ne ɔbaa bi nso ɛte hɔ.

Ɛdan ahodoɔ bi ni. Lɔɔrekwan a car ahodoɔ nam soɔ nso ni. Ɛdan no bi yɛ abansoro na ebi dantea. Ka aduru a wɔde aka dan no nnyinaa nyɛ pɛ. Ɛyɛ ahosuo ahodoɔ pii.

Ɔhene a kyineɛ si ne so ne ɔpanini bi ɔhyɛ ahwehwɛniwa atene ne nsa akyia ɔhene no. Na ɔhene no mpanimfoɔ atwa ne ho ahyia.

Nnipa binom atwa ahyia wɔ dan bi mu. Wɔn mu mmienu a wɔhyɛ ataadeɛ tuntum tuntum a fitaa ɛhyɛ ɛyamu atenetene wɔn nsa. Ɛna wɔn a wɔaka nso tete hɔ.

Ɔbaa bi ɔhyɛ ataade fitaa, hyɛ ahwehwɛniwa a twerɛdua kita ne nsam ne mmaa mmienu bi te n’anim redi nkɔmmɔ wɔ dan bi mu. Dan koro no ara mu, afoforo nso tete nkonnwa mu.

Ɛnipadɔm bi ɛwɔ dan bi mu a wɔn mu bi hyɛ ntaade fitaa na wɔn mu bi hyɛ ntaade tuntum a ɔgyina soro. Asogyafoɔ ne apolisifoɔ nso wɔ dan korɔ no ara mu. Ɛna adaka wɔde to aba nso esi soro saa.

Ɛdɔm bi ɛtwa hyia wɔ ɛmusieyɛ a ɔrebesie funu. Ɔsɔfo bi ekuta nnwoma bi a wɛbue mu a wɔatene ne nsa ɛwɔ amena wɛtu wɔ ɛsieyɛ hɔ. Nnipa wɔatwahyia no ebi yɛ mmaa na ebinom yɛ mmarima.

Adansifoɔ bi ɛɛyɛ adwuma a ɔrepegyapegya nnua ɛne nnadeɛ ɔbɛhyehyɛ ɛde ayɛ ɛdan no ho adwuma. Ebinom ɛrepegya nnua ne nnadeɛ no ɛna ebinom nso ɛte ɛdan no soro.

Nnipadɔm bi atwa ahyia wɔ dan bi mu a nnipadɔm no, mmaa ne mmarima nyinaa, a dodoɔ no ara de adeɛ akatakata wɔ ano. Ebinom nso hyehyɛ kyɛ, ebinom gyinagyina hɔ na ebi nso tete hɔ.

Nnipa binom retu amena. Binom nso hyehyɛ ntadeɛ mfitamfitaa ne ahaban mono ntadeɛ, kuta fundaka fitaa a ɛsi hɔ. Kaa a n'ahosuo yɛ mfitamfitaa nso sisi hɔ a wɔabue baako akyi.

Nnipa binom a ebinom tete fam na ebinom nso gyinagyina hɔ wɔ sisie bi anim. Ɔbaako a ɔyɛ maame te hɔ na Abofra bi te ne nan so wɔ sesie no anim.

Nnipa binom wɔ dan bi mu. Wɔn mu dodoɔ no ara tete hɔ na baako gyina wɔn anim. Wɔn a wɔtete hɔ ne mu baako tiri efu dwene. Na twerɛpono si wɔn nkyɛn a wɔatwerɛ so.

Apolisifoɔ mmienu ne sodierni baaako a okuta tuo gyina hɔ. Polisifo no mu baako a ɔyɛ nipa kɔkɔɔ rehwɛ ahomatorofoɔ so wɔ ne nsam. Wɔn nkyɛn no, car n'ahosu yɛ fitaa si hɔ.

Ɛdɔm bi a wɔretu mpasa afa kurom na wɔn nyinaa ntaadeɛ ne kyɛ a n'ahosuo no nyinaa yɛ babako. Ɛdɔm yi rebɔ abɛn. Dɔm yi mu baako kyiniiɛ si ne so.

Mmeranteɛ bi reyɛ adwuma wɔ dan bi mu. Wɔn mu mmeinu de wɔn ahwehwɛniwa a wɔde yɛ adwuma no abobɔ wɔn moma so. Ɛdan a mmeranteɛ no reyɛ mu adwuma no yɛ sukuu dan.

Afidie nwanwasoɔ bi a cars hyehyɛ aseɛ na ebi nso sisi soro. Nnipa mmienu bi gyinagyina saa afidie nwanwasoɔ yi ho. Cars no ahosuo no bi yɛ akokɔ sradeɛ ne ahaban mono, ɛnna kɔkɔɔ.

Ɛdan bi mu a akonwa tenten a enipa bɛ yɛ sɛ ɛnan ebetumi atena mu esi hɔ. Ɛpono a ɛsoro no yɛ ahwɛhwɛ esi hɔ a adeɛ si soa n'ahosuo no yɛ akokɔ sradeɛ. Akonwa ahodoɔ mmienu nso ɛsan si netenten soɔ.

Funnaka bi si adeɛ so a nhwiren gu so a ammarima bi atwa funnaka no ho ahyia. Mmarima yi mu baako a ɔyɛ sɔfo hyaɛ atadeɛ fitaa tenten a ɔgyina funnaka no anim a watene ne nsa, na nwoma bi kita no.

Nnipa bi atwa ahyia wɔ pono bi ho a wɔrekasa sere redi nkɔmmɔ. Kɔmputa sisi pono a wɔatwa ahyia ho no so. Nnipa yi mu baako gyina hɔ na wɔn a wɔaka no tete hɔ.

Mmaa mmiɛnsa bi, wɔn mu baako ɛrepra na mmaa ne mu mmienu ɛrehohoro nkukuo mu. Abɔfra bi nso wɔ mmaa ne nkyɛn wɔ gi korɔ no ara mu.

Ɛdɔm bi ɛtwahyia wɔ pono bi ho a wɔresua adeɛ. Laptop esisi wɔnim. Ebinom ɛrehwɛ wɔn laptop no so. Ebinom nso ani hwɛ baabi ɛwɔ beaeɛ korɔ naa.

Nnipa binom atwa ahyia wɔ dan bi mu. Nnipa yi aka wɔn nan ato baako so a wɔatena as na wɔaka wɔn nsa mmienu abom. Wɔn mu binom kutakuta mfonin a ebi nso kuta krataa bi a wɔatwerɛ so.

Ɛdan bi mu a nkonnwa a esisi mu yɛ mfitaamfitaa, na nnipa tete dan no mu. Nkanea bobɔ soro wɔ dan no mu. Na apono ne mpoma nso wɔn dan no ho.

Nsuo bi ano a nnipadɔm ahodoɔ atwa ahyia. Nnipa yi bi redware wɔ nsuo no mu. Binom nso de ntoma asesɛ nsuo no ano na wɔdeda so. Wɔn mu dodoɔ no ara nhyɛ ntadeɛ.

Nsuo ayiri afa beaeɛ ha. Kaa mmienu na nsuo ayiri a wɔsisi so. Ɔbarima bi de abɔfra bi ahyɛ n’ankyi ɔde ɛretwa nsuo no.

Nnipa binom wɔ dan bi mu a kɔmputa sisi wɔn anim. Saa nnipa yi de adeɛ abobɔ wɔn ani a wɔde rehwɛ kɔmputa no so wɔ dan no mu.

Nnipa binom a wɔde kente atwitwa wɔn asene a wɔn nan gu fam a wɔnhyɛ mpaboa. Saa nnipa yi binom kuta Ghana frankaa, ɛnna binom nso kuta nnua a wɔayɛ adwinneɛ bi asisi soɔ. Sogyani bi nso gyina wɔn nkyɛn.

Borɔdeɛ ampesie ne kontommire abomu, ne pear a wɔatwitwa, ne kosua mmienu a ne nyinaa wɔ ayewa tuntum mu.

Nnipa ldɔm bi a wɔtu agudeɛ wɔ adwuma mu a wɔreyɛ a adwima. Wɔn mu dodoɔ no ara ho a ayɛ atɛkyɛ, na ɔbarima bi nso hyɛ ataade fitaa soro ne fam a ogyina saa nnipa wɔreyɛ adwuma yi tentensoɔ.

Nnipa binom atwa ahyia wɔredidi. Wɔn mu yɛ mpanimfoɔ na wɔn mu yɛ mmɔfra. Mmɔfra ne mu baako apagya ne ti ahwɛ soro a ɔresere. Nnipa ne mu bi nso asi hɔn tiri ase na binom nso ɛredidi.

Nnipadɔm bi a keteke afa wɔn. Nnipa yi bi gyinagyina hɔ na ebi nso kotokoto keteke no so. Dɔm yi nso tete keteke no anim. Nnipa no bi apagyapagya wɔ nsa na ebi gyinagyina keteke no nkyɛn.

Ɔkyerɛkyerɛni bi a ɔyɛ ɔbaa gyina mmɔfra no anim rekyerɛ wɔn adeɛ. Mmarima mmienu bi nso gyina mmɔfra no nkyɛ a wɔrehwɛ ɔkyerɛkyerɛni no wɔ baabi a ɔrekyerɛ mmɔfra no adeɛ.

Maame bi te hɔ a kyɛnse bi si n'anim a abomu wom. Ɔde nkwantere kɛseɛ ate abomu no bi. Pɔweɛ bokiti si ne nkyɛn. Adeɛ si gas so si n'anim, ɛnna rɔba a wɔkɔ nsuo gu mu ne toa si ne nkyɛn.

Akɔkora bi a ɔhyɛ kyɛ kita abaa wɔ ne nsam te pɔnkɔ pi so. Akɔkora no nkyɛn, ɔde bokiti ahyɛ hɔ. Akɔkora no akyi, dua a ɛyɛ kasɛe kasɛe wɔ hɔ, ɛna aboɔ fitaa nso gu ne nkyɛn.

Mmarima mmiɛnsa bi de aduru a wɔde ka dan ho, reyɛ adwini n'ahosuo yɛ ahodoɔ pii. Adwini yi, kɔkɔɔ wɔ mu, na tuntum ne ahosuo ahodoɔ barima no mu baako gyina n'akokoɔ so.

Dadeɛ a yahyehyɛ no sɛ ɛdan tententen a esi hɔ na nnipadɔm a ebi ɛtwa ho ɛhyia na ebi korɔ na ebi nso ɛɛba. Ɛnipdɔm yi mu bi yɛ mmaa na ebi nso yɛ mmarima.

Nnipa bi atwa ahyia wɔ beaeɛ bi. Nnipa yi ahofama sɛ abammɔfoɔ. Wɔatu amena bi a wɔabue soɔ. Nnipa yi mu mmienu akɔgyina bepa bi so sɛɛ.

Ɛnipa bi nom ni. Mmaa ne ɔbarima a wabɔ sese a ɔtete ɛfam wɔ efie no yɛm. Ebinom gyinagyina hɔ ɛna ebinom tete hɔ. Ɛyɛ mmɔfra ɛne mpanyinfoɔ.

Nnipadɔm bi atwa ahyia wɔahyehyɛ nwoma wɔ wɔn anim a bɔɔlo da akonnwa yi so. Nnipadɔm yi mu bi yɛ mmaa na ebi nso yɛ mmarima. Nnipadɔm yi mu mmienu rekyea wɔn nsam. Wɔn akyi no, akyerɛkyerɛkwan bi si hɔ a yɛatwerɛ so "Emmanuel Gyasi foundation".

Nnipadɔm a ebinom te apɔnkɔ so na ebi nam fam. Nnipa no bi nso tete teaseɛnam mu. Binom de ntoma akatakata wɔn ti a wɔne apɔnkɔ no nam.

Nnipa mmeɛnsa wc dan bi mu a wɔredidie. Wɔn mu baako resere, baako nso, ne nsa nko ara na epue, ɛnna baako nso hyɛ atade kɔkɔɔ a ɔno nso, ɔredidi.

Afiri binom nie. Ɛyɛ maako maako nson nnipa bia wɔhyɛ tuntum tuntum gyinagyina hɔ, a foforo nso gyingyina afiri baako kɔn mu de biribi refam soɔ.

Nnipa binom ɛrebɔ nsra. Wɔyɛ mmaa ne mmarima. Mmaa no ntaadeɛ a ɛhyɛ awɔn no ahosuo yɛ korɔ. Wɔde abɔmudeɛ abɔ wɔn mu a wɔde nneɛma agugu wɔn kɔn ma namene wɔn kɔn a takra ɛhyehyɛ a wɔn ti ho a ade bobɔ wɔn ti. Wɔne mmarima ne nyinaa.

Enipa binom ɛtete bubuafoɔ akonwa mu. Wɔn mu baako a ɔdikan ekuta bɔɔl wɔ ne nsam. Enipa yi ɛde adeɛ abɔ wɔn ti te sɛ nkramofoɔ.

Akuturukubɔfoɔ mmienu bi rebɔ akuturuku. Barima bi ɛhyɛ ataadeɛ tuntum egyina wɔn nkyɛn. Ɛsukuufoɔ mmienu egyina akuturukubɔfoɔ no baako ɛkyi a ɔrehwɛ wɔn.

Nipadɔm bi nie, ɔman ahodoɔ frankaa kutakuta ɛdɔm no bi. Apolisifoɔ repia nnipa a wɔreba kanko no mu akɔ wɔn akyi.

Ɛdan bi mu ni a akonwa a nipa bɛyɛ sɛ nnum betumi atena mu esi hɔ. Ɔpono bi a ɛso no ayɛ sɛ ahwɛhwɛ esi akonwa no ɛnim a nkanea ɛbobɔ dan ne ho.

Enipa mmiɛnsa bi ni. Wɔn adradeɛ a efirafira wɔn nyinaa ɛyɛ adekorɔ. Ɔkuta takra wɔ wɔn nsam esane soso ntakra kyɛ.

Ɛdɔm bi gyinagyina afidie bi so. Ɛdɔm ne bi hyɛ asogyafoɔ ntaadeɛ. Ɛdɔm ne bi apagyapagya wɔn bsa kɔ soro, na binom kitakita frankaa n’ahosuo no yɛ kɔkɔɔ, tuntum ne ahabanmono.

Mmɔfra bi atwa ahyia pono bi ho. Mmɔfra no baako te abubuafo akonnwa mu. Mmɔfra no mu baako ate ne ho n'akyi hwɛ wɔn a atwa ahyia pono no ho. Saa abofra no hyɛ ataadeɛ a ɛyɛ abanban mono ahosuo.

Mmɔfra bi ne ɔbaa bi ahyia wɔ agoprama bi so. Mmɔfra no tete fam. Ɔbaa no atene ne nsa rekasa kyerɛ mmɔfra no. Ɔbarima bi nso gyina mmɔfra no akyi a ɔde ne nsa agu n'anim.

Mmarima bi nie. Mmarima npo bi tete hɔ, ɛna ebi gyina hɔ. Wɔfirafira ntoma fitaa a twene sisi wɔn anim. Wɔkita kɔtɔkorɔ a wɔde rebɔ twene no.

Mmayewa bi ɛrebɔ bɔɔlo wɔ agoprama bi so. Bɔɔlo no da abaayewa baako nan ho, wɔn a aka no de mirika di abaayewa no akyi. Ɔbaako a ɔhyɛ ataadeɛ fitaa wɔ soro abɛn abaayewa no a okuta bɔɔlo no.

Nnipa binom a wɔgyinagyina efie bi anim. Car bi si wɔn nkyɛn. Mmarima na mmaa. Maame bi ka dɔm no ho a ɔde ade akata n'ano. Mpanimfo mmienu bi nso abɔ wɔn mu ase.

Mmaranteɛ bi redi agorɔ. Wɔde nsɛtere ɛne krataa na edi agorɔ no. abranteɛ baako atene ne nsa a bepia nsatere no. ebinom gyinagyina hɔ a ɔrehwɛ ɛna baako nso ɛte akonwa mu.

Nnipa bi mmiɛnsa bi ni. Mmienu yɛ mpanmfoɔ. Na baako yɛ abofra. Mpanimfoɔ no mu baako yɛ barima, baako yɛ ɔbaa. Barima no te akonnwa no. Ɔbaa no te fam. Ɛna abofra no gyina hɔ kuta tuo bi.

Enipa binom egyinagyina ɛfidie nwonwasoɔ bi so. Ebinom ɛkyi hwɛ wɔn yɔnko. Enipa no bi ama wɔn nsa so. Ɛna ebi ɛnso ekuta frankaa n'ahosuo no ɛyɛ kɔkɔɔ ne tuntum ɛne ahaban mono apegyapegya kɔ soro.

Nnipadɔm bi ahyia a wɔreto dame. Wɔn mu bi tete hɔ, ɛna ebi nso gyinagyina hɔ rehwɛ dame no bi. Nnipa mmienu na ɛreto dame no.

Afir ahodoɔ bi nie. Wiemhyɛn bi si afiri no mfimfini. Afiri no ahosu no bi yɛ fitaa. Ebi yɛ kɔkɔɔ na ebi nso yɛ tuntum.

Asogyafoɔ bia wɔkutakuta tuo bi nie. Ɛfidie wanwasoɔ bi ɛwɔ asogyafoɔ no mu mmienu akyi. Sogyafoɔ no ɛyɛ mmiɛnsa. Ɛdan bi wɔ efidie wanwansoɔ no akyi a wɔanka hɔ akokɔ sradeɛ.

Nnipadɔm a wɔgyinagyina po mu a po no rebɔ asorɔkye. Nnipa yi binom yɛ mmarima ne mmaa. Mmɔfra nso ka saa nnipadɔm yi ho.

Nnipa binom gyinagyina beaeɛ a wɔn ntentensoɔ no, wɔde kasamfonin abobɔ wɔn mu biara anim. Nnipa no bi yɛ mmaa, ɛnna nnipa no bi nso yɛ mmarima.

Ɔbarima bi ɛte sakre so a ɔrekɔ. Ɛdɔm a ɛtwa ne ho ɛhyia no, ebinom ɛretwa no nfonni, ebinom rebɔ wɔn nsam ɛma no, ɛna ebinom nso ɛrebɔ gye no so.

Nnipa binom efirafira ntoma a n'ahosuo no yɛ dodoyɛ na wɔtete dan bi mu. Wɔn tentensoɔ no woayɛ ohoni bia woayɛ sɛ nnipa esi wɔn anim sɛɛ.

Wɔn a wɔtu fɔm agudeɛ ɛɛyɛ adwuma. Mfidie a wɔde di wɔn dwuma no bi sisi wɔn nkyɛn. Wɔn nyinaa ho ayɛ atɛkyɛ. Watu amena a nsufin bi taa mu ɛwɔ wɔn nkyɛn hɔ.

Barima bi te akonnwa bi mu wɔ dan bi mu a ɔrehwɛ bɔɔl ɛwɔ kasafonni so. Dadeɛ poma mmienu egu ne nkyɛn. Ɔde ne nan ato akonnwa bi so a yɛde ade fitaa akyekyerɛ ne nan nifa no.

Car mmienu bi sisi hɔ. Baako ahosuo yɛ bibire. Ɛna baako ahosuo kɔkɔɔ ne tuntum. Kasafonyini sisi car no a ɛyɛ bibire no so. Ɛna nnipa bi e gyinagyina car no nkyqn.

Dan bi mu ni. Nkonnwa mmienu a sumiiɛ deda mu biara mu si hɔ. Pono bi si nkonnwa no mfimfini a nneɛma deda so. Wɔahyehyɛ nwoma wɔ dan no mu a kanea bobɔ hɔ.

Mmaayewa bi a wɔredi agokansie dwumadie. Ɛdɔm atwa ahyia a wɔrehwɛ mmaayewa no agodie no. Mmaayewa no nyinaa hyɛ ataadeɛ nkɔkɔɔ nkɔkɔɔ a wɔhyɛ fam tuntum. Mmaayewa no baako ahuri kɔ soro.

Nnipa binom tete pono ho a wɔredidi. Ɔbaako de aduane no aduane no bi ahyɛ n'anum a ɔremoamoa. Wɔn a wɔaka no nso redidi wɔ pono baako no ara ho.

Mmaa mpanimfoɔ bi tete akonnwa bi so. Wɔde asaawa atetare mmaa yi biara ani baako baako. Abofra bi nso te akonnwa no ti a ɔno nso yɔde asaawa no bi atare n'ani baako.

Mmeranteɛ bi ne mmabaawa binom nso nie. Mmerateɛ no de ntɔma agugu wɔn kɔn mu a wɔde adeɛ abɔ wɔn ti. Mmayewa no no de bi abɔ wɔn yam a ɛbi bɔ wɔn ti a wɔredi asa.

Abaayewa bi ne abarimaa bi retu mmirika. Abaayewa no di ka na abarimaa no di akyire. Abaayewa no atadeɛ a ɛhyɛ no no ahosuo yɛ akokɔsradeɛ, ɛna ɔbarimano deɛ no nso yɛ kɔkɔɔ. Bɛhwɛadefoɔ bi nso gyinagyina hɔ a wɔrehwɛ wɔn mmirikatuo no.

Edwa a nnipa binom wɔ mu. Nnipa no bi retwam wɔ dwa no mu. Ebinom tete hɔ a wɔretɔn adeɛ. Nneɛma a ɛwɔ dwa no bi ne atosodeɛ bi te sɛ te sɛ ntoosi, gyeene. Ebinom nso retɔn nam wɔ dwa no mu.

Mmaa bi ɛredi asa, wɔn afadeɛ afurafura wɔ no sesɛ, mfonin sisi mmaayewa no a wɔredi asa no anim wɔ dan ne mu.

Dɔm bi atwa ahyia wɔ kookoofuo bi mu. Dɔm no binom yɛ mmarima na binom nso yɛ mmaa. Ɔbarima bi gyina dɔm no anim a ɔne wɔn redi nkitaho.

Mmaa mmienu bi a baako hyɛ ataadeɛ kɔkɔɔ ɛsoro ne fam a ɔhyɛ ɛkyɛ nso kɔkɔɔ. Baako di kan ɛna baako egyina akyire a ɔwɔ baabi a ɔtontɔn nneema.

Mmaa bi wɔ afuom a wɔreyɛ adwuma. Wɔde asɔ ɛna ɛreyɛ adwuma no. Mmofra hyehyɛ mmaa no bi akyi. Ebinom ekuntun hɔ, na ebinom nso gyinagyina hɔ.

Dɔm bi a wɔn mu dodoɔ no ara yɛ mmarima. Dɔm no akyere ɔtwe na wɔapegya no akɔ soro. Ɛdɔm no mu bi de ade fitaa abobɔ wɔn ti.

Mmeranteɛ bi a wɔatwa ahyia a ɔbaa baako te wɔn ntam rebɔ twene. Binom de wɔn nsa na ɛrebɔ twene no. Ɛna ɛbinom nso de mmaa na ɛrebɔ. Ɛbinom nso gyina hɔ a wɔrehwɛ wɔn a wɔrebɔ twene no.

Binom ɛrenante, papa bi te bubuafo akonnwa mu na obi gyina akyi a ɔrepia deɛ ɔte bubuafo akonnwa mu no, wɔn a wɔrenante ne mu dodoɔ ara hyɛ kyɛ.

Ɛdɔm bi a wɔn mu dodoɔ no ara de adeɛ akatakata wɔn ano. Ebinom tete hɔ na ebi gyingyina hɔ. Wɔn a wɔtete hɔ no bi apegya wɔn nsa. Wɔn a wɔgyingyina hx no retwa mfonyini.

Dɔm bi ahyia wɔ dua bi ase. Ɔsraani bi nso wɔ dua no ase bi a ɔgyina dɔm no mfimfini. Barima bi nso gyina ɔsraani no nkyɛn. Wɔn a wɔahyia no bi yɛ mmaa, binom nso yɛ barima.

Nnipa binom te adidiɛ. Ɛpono bi si wɔn anim a wɔatwa ho ahyia. Wɔn mu binom yɛ mpanimfoɔ na bi nso yɛ mmofra. Nnipa nyinaa atwa wɔn ani rehwɛ abofra ketewa bi a ɔka wɔn ho a wɔresere hwɛ n'anim.

Binom ahyia wɔ mpoano a wɔrebɔ twene, twene ne bi yɛ akɛseɛ na bi yɛ nketewa. Wɔn a twene ne bi ɛmu mmiɛnsa hyɛ ataadeɛ a n’ahosuo no yɛ adekorɔ. Na mmɔfra bi nso ɛredi agorɔ wɔ po n’ano.

Mmɔfra bi wɔ dan bi mu a laptɔpo sisi wɔn anim a wɔrehwɛ so. Mmɔfra no mu baako hyɛ atadeɛ tuntum a ɔgyina pono ho a ɔrehwɛ laptɔpo baako so, ɛnna mmɔfra nkaeɛ no nso wɔ pono foforɔ mu a wɔrehwɛ laptɔpo foforɔ so.

Nsuo ayiri ama nnipa mmienu bi gyina nsuo a ayiri ne mu. Atɛkyɛ nso wɔ nsuo no a ayiri ne nkyɛn. barima bi hyɛ ataade fitaa gyina hɔ ɛrehwɛ wɔn a wogyina nsuo no a ayiri ne mu. Nkyɛnse bi nso apa da nsuo ne mu.

Afiri bi anya akwanhyia ama afiri no asɛe pasapasa. Ɛdɔm atwa ahyia wɔ afiri no ho. Ɛdɔ a atwa ahyia no mu baako de ahomatrofoɔ atare n'aso a ɔne obi rekasa.

Nnipa bi gyinagyina beae bi wɔadwira wɔn ho sononko kwan so. Nnipa yi de ahosuo ahodoɔ na adwira wɔn ho a wɔde biribi abobɔ wɔn ti a wɔkitakita biribi wɔ wɔn nsam. Wɔn mu baako gyina hɔ ɔresere.

Ɛdɔm bi nie. Ɛdɔm no bi nam fam, ɛna ɛbinom nso gyinagyina car bi so a binom nso tete so. Mfonin bi a ɛwɔ ntoma bi so a wɔde ahyɛ dua mmienu bi ntam. Mfonin ahodoɔ nso tetare car no ho.

Barima bi wɔ faako a wɔtɔn fangoo. Okita fangoo no ahoma a ɔrebu fangoo ne bi agu lɔɔre bi mu. Watu ne nan baako de asi lɔɔre no kɔba ho. Wɔabue lɔɔre no pono ho.

Abranteɛ bi rebu fangoo agu car bi mu. Lɔɔre ahodoɔ bi nso sisi faako a wɔtɔn fangoo no. Adeɛ a wɔde abɔ fangoo ne soro no, yɛtwerɛ so sɛ goil. Nnipa foforɔ bi a ɔhyɛ korɔ wɔ adwuma mu hɔ nso gyina soro hɔ baabi.

Nnipa binom reyɛ nsuo ho adwuma. Wɔn mu baako kuta dadeɛ bi mu wɔ soro. Wɔn mu baako koto hɔ na wɔn mu baako a ɔyɛ ɔbaa nso kuta sradaa a ɔde retwa dadaeɛ bi mu. Binom nso gyinagyina hɔ a wɔrehwɛ adwuma no.

Mmarima bi gyinagyina lɔɔre akɛseɛ akɛseɛ bi anim. Mmarima ne mu baako a ogyina wɔn ani no bɔ wɔɔkye wɔ ne nsa bankum. Wɔn mu baako nso de adeɛ abɔ ne ti a ɔhyɛ adwuma ataade.